Gama biŋɛɛ tabol zu ka karema ne o tɔ kaŋa ka ba ti taaba nuuri kaa karema yuo o noɔre kyɛ eŋ nimie gilaasi ka pɔgɔ are kɔge a karema a nobɔ e la yaga yaga dɔbɔ aneŋ pɔgbɔ a karema a kaŋa sobɔ taa la taŋgaraa miri taŋgaraa a pɛgli o nu poɔ a are a kaara a karema naŋ puoro a o tasobɔ.

Dɔbɔ la, kaŋa zɛgɛɛ o gbɛɛ ka kaŋa nare ŋa o naŋ zoro ka bamine zeŋ dakogiri zu k'a zie ba naŋ maale k'o veɛlɛ yaga ka ba de bompeɛne toɔne toɔne a zie, gbɛɛ deɛne la ka ba deɛnɛ, yipelaa kaŋa gaa ŋmaa arɛɛ la ka vaare ŋmaa gyili a noba.

Naasaalepɔɡɔ la are o seɛ la bonzeɛ a su bonsɔɡelaa ka a die daŋkyime mine waa peɛlepeɛle ka a be meŋ o naŋ dɛle na meŋ waa vaare lɛ kyɛ ka vabilii be kɔŋkɔbilii poɔ a dɔɡele a bone zu.

Noba zeŋɛɛ la bamine arɛɛ la boma zuŋ la ka ba do are, a boma e la sɔgelɔ k'a ziiri ŋmaa ŋmaa e peɛni, kaŋa goe la a de o nu tiire a bone ka kaŋa are a leɛ kyɛgelɛ kaara a banaŋ naŋ zeŋ na, ka kaŋa leɛ kaara o puori, ka die are ka ba kpaare a die bonzeere kyɛ ka a daŋgoɔma e dɔre.

Lɔɔre ŋmorɛɛ la a sori poɔ, sokaareba be la a sori poɔ a are ka kaŋa dɔɔ teŋɛ, ba boma banaŋ su e na sɔgelɔ, kaŋa vɔgele la kpogili, kpogili naŋ waa dɔre, a su kpare sɔgelaa ka o kyɛlee waa pelaa ane zeɛ kyɛ ka vaare be a teŋɛ poɔŋ, a lɔɔre puori yɛŋ ba ŋmore a ŋa a nimitɔɔre.

Die la, kogiri bebe la, kapuri bebe la, bone na tenaŋ maŋ kaara ne nasapeɛne bee noba naŋ maŋ be zitɔbɔ tɔbɔŋ, o meŋ be la a die dankyiniŋ mare, a die bone na naŋ maŋ bebe a figire saseɛ ennɛ te meŋ bebe la, a die lomboe zaa veɛlɛ la.

Noba la are, bamine taa la biiri ka bamine zeŋ a de ba nuuri pare tabole zu kaŋ nyɛ bondɔre dɔre mine kaŋa naŋ de o nu te ka kaŋa de o nu e ŋa o ŋmaarɛɛ boma ka bontol kaŋa be kaŋa nuuri poɔ k'a daŋgoɔne zie kaŋa gaa tɔ peɛne ka kaŋa su bonzeere meŋ ane ka kaŋa meŋ su bompelaa.

Bibile la gaŋ vɔgele teŋɛŋ a kaara kɔntɔmbilii lɔɛ, a kɔntɔmbilii mine be la a teŋɛsoŋɔŋ k'a bie gaŋ kaara kyɛ nyere o nyemɛ, a bie zukɔmɔ waa la sɔgelaa, a kɔntɔmbilii bondeɛnee waa la zeere k'a mine waa bonvɛɛ k'a mine waa bonpeɛne ane bonsɔgelɔ.

Dɔɔ zegɛɛ la o pɔge la bompelaa a toŋ torɔza sɔglaa dɔɔ arɛɛ la a de o nu pɔge a onaŋ naŋ zoŋ na zu a vɔgli zupili ka boma mine bebe a e peɛle ka mine meŋ bebe a e buluu.

Noba la ba seɛrɛŋ ba de la boma lele ba ɡbɛɛ ka ba pãã seɛ ɡondoŋ yaayere a de mine lele a ba seere ba zuri ane ba lambobo zaa ba mine su la bonsɔɔlɔ ka mine su bonziiri ka a teŋɛ waa kubiliibilii kyɛ ka a daŋɡoɔne kyɛlɛɛ a dɔre ziiri ane vaare.

Desaama saama, lɔɔsaama, a di na vūū, a be a teŋɛsoŋɔŋ, k'a lombori kaŋa gaa veɛlɛ, k'a lɔɛ mine a zoro ka noba mine be a sokoɔraa zu, k'a zie kaŋa e zie.

Lɔɛ ayiŋ are, bonzeɛ bena a lɔɔre kaŋa zuŋ ka noba yaga be lɔɔre kpakyagaŋ, bamine vɔgele la zupili zeere ka kaŋa vɔgele bompelaa gyere o kɔkɔre ka ba maale die soriŋkonsoŋ a lɔɔre puoriŋ k'a mine e kyololokyolo k'a amine e sɔgelɔ sɔgelɔ.

Pɔge a ne bie la, a pɔge de na o nu kyɔɔ kyɔɔ a bie lomboboŋ, dɔbɔ arɛɛ la ka kaŋa pɛgele bone a ti taa lɛ, ka bompeɛne mine waa wɔgere lɛ biŋ a dɔɔ kaŋa nimitɔɔreŋ, a dɔɔ kaŋa de na boma le o zu kyɛ su kpare sɔgelaa kyɛ ba ba toŋ nɔɔteɛ meŋ, a pɔge ne a bie meŋ ba kaŋa zaa ba toŋ nɔɔteɛ kyɛ ka dɔɔ are a genne a kaara ba.

Noba la zeŋ zeŋ ba toore la ba nuure woore ba deɛne deɛne be la zieŋ a pu yeŋyereŋ a be boma ka ba zeŋ kaara.

Nansaalpɔgbɔ zeŋɛɛ la ka ba mine teɛ ba noɔre ka ba mine laara ba su la bonzeerii ka kaŋa a are a kaara a onoŋ naŋ de o nu teɛ a o noɔre kyɛ laara ka ba mine muulo kaara kyɛ ka daare bebe kaa zie ba naŋ are koo veɛlɛ yaga kaa teŋesogɔ veɛlɛ kaa vaare e veɛlɛ kaa vaare veɛlɛ yaga yaga.

Lɔɔre saseɛ emaa zie, be la ka noba are, nembɛrɛ ane bibilii, neɛ zɔŋ la bonzɔnaa a de boma eŋ a nimitɔɔreŋ, kyaante bebe la. Lɔɔre are la a zieŋ.

Moore arɛɛ la gyire gyire lɛ a veɛlɛ yaga pɔgebɔ yaga be la moore poɔ ba mine goe la ka ba mine are ba taa la sampeŋme naŋ pare pare na zuŋ ka ŋmenaa ta ŋmeɛrɛ ba ba mine a mine e la bonpeɛl ka mine e bonvaare a pɔge kaŋa su la boma ka a e zeɛ.

Bibilii banaare la ba go la baa poɔ, kõɔ la ka ba ɔnnɔ bamine booti ena peɛne k'a mine waa bonsɔgelɔ.

Bie pɛgrɛ o nu a taa boŋkaŋa ka dɔɔ haa o noɔre ka a bone tɔ a dɔɔ nyemɛ ane o zelle o eŋ la nimigelime ka o nyemɛ saa a bie e la bibile ka bamine gaa te zeŋ tɔɔre zaa tabol bebe la ka boma dɔgle a tabol zu ka bompeɛne be a tabol zu.

Bie arɛɛ la a zɛge o nuuri ka boŋkaŋa fɛre o gbɛɛ poɔ k'o zie kaŋa waa pelaa k'a zie kaŋa waa tobo waa horee horee lɛ ka bibiiri mine be a o puoriŋ o su la kpare pelaa.

Vapuuro yaga yaga tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ naŋ bebe a veɛlɛ yaga yaga kabpɔge are a ti a ka dɔɔ zuune a ti a dɔɔ de la bone ngmaa o seɛŋ o su la kpare nuwogre kaa pɔge meŋ su kpare nuwogre kyɛ de bone a dɔgle a kpare nuwogre zuŋ koo waa bonsɔglaa a dɔɔ seɛ la trɔza sɔglaa a dɔɔ zu kɔɔmɔ sɔɔɛɛ la kaa pɔge meŋ zukɔɔmɔ mine a le kaa pɛle kyɛ ka boma mine yaga yaga be a die poɔ.

Dɔbɔ la, kaŋa ti la bone peerɛ zie, bamine kyɛnɛ gɛrɛ la ba nimitɔɔre, bonsɔgelɔ meŋ la ka ba su, bamine kpɛ te are la zikyãã kaŋa poɔŋ a su bonzeere kyɛ leɛ kaara o lombori, a teŋɛsoŋɔ e ŋa o naŋ soɔ, k'a die daŋgoɔma mine pɛle pɛle.

Nɔɔteɛ la bompeɛne bebe la bonziiri bebe la bonsɔɡelɔ bebe la bondɔre bebe la a waa la yaɡayaɡa lɛ a veɛla yaɡa bompeɛle be la a lambori kaŋa kyɛ ba waa nɔɔteɛ ka bondɔre be a lambori kaŋa meŋ kyɛ ba waa nɔɔteɛ a waa ŋa bone ba naŋ kyaare bonsɔɡelɔsɔɡelɔ eŋɛ.

Die la tabol bebe la dakoge zinee bebe la boma pare la a tabol zu a mine e la peɛle kaa mine e vaare kaa mine e dɔre boma yaga be na a die poɔŋ kaa die sazu bonpeɛle mine tɔtɔ a die sazu ka bonsɔglɔ mine bebe ka bonkaŋa kyule a die zusugɔŋ.

Wiri na pɔɡeba bayi zeŋ na a wiri zu ka kaŋ su kparpelaa ka kaŋ su kparzeɛ dɔɔ daŋ la wēɛ a te a wiri miri naŋ kyaare a wiri noɔre o su la kparpelaa ne kursɔɡelaa a pɔɡelee kaŋ te la a wiri zukpuriŋ kyɛ ka kõɔ be a ba lamboriŋ

Pɔgebilii bayi la kaŋa su la kpare sɔgelaa baŋ vɔgele zupili sɔgelɔ ayi a yitaa ba biŋ biŋee boŋkoɔree yaga yaga a ba sonsogereŋ zaa.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

Dakogre bebe la kapuro bebe la tabol bebe la ka boma dɔgle a tabol zu ka a dakogre bebe bonkpala noba ba zeŋ a zu ka a die lombore kaŋa ka ba gaa te maale de boma a kpɛ te biŋ biŋ a beŋ ka a zie veɛlɛ yaga yaga kyɛ ka a teŋɛ soga a taa bonsɔglɔ ane bonpeɛlle.

Nobɔ yaga yaga yaga la be a zieŋ die poɔ la ka ba are ba mine arɛɛ la ka kaŋa teɛ o nu a kyɛ ti bon naŋ waa wobɔ kyɛ waa zeɛ ka kaŋa be a o ba lomboreŋ kaa nobɔ na eɛɛ yaga yaga yaga are ka bayi bayi a saa welwel.

Moore bebe la, wɔɔ e na kpoŋ kpoŋ lɛ a e sɔgelaa k'a eelɛ e ayi ka o nyobogiri toɔrɔ a teŋɛ, lɔɔre a bebe la a moɔ poɔ ka naasaalba be a lɔɔre poɔŋ a e zeere zeere lɛ ka bayi be a nimitɔɔreŋ kyɛ ka wɔɔ kaŋa are a lɔɔre puoriŋ ka a teere meŋ bebe.

Dɔbɔ bayi ane pɔɔ bonye dɔbɔ bayi ane pɔɔ bayi la zeŋ kaa dɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ su kparoŋ zeɛ a seɛ kuripelaa a eŋ nɔɔte sɔglɔ kaa pɔge kaŋa meŋ su kootu sɔglaa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa zeŋ ba santa poɔ.

Somaalba la, ba vɔgele la ba kpawoore a noore ba bonnooree, a ba lɔɔre na naŋ maŋ maala a sori meŋ biŋ la be, a noba meŋ e la noba bapoi, ba be la a zieŋ a maala ba tontonee, gɔɔta bɛrɛ be la a ba lomboriŋ ka tɛne a biŋ a kɔge ba ka kuri wɔge wɔge kaŋa bebe ka ba zaa a are.

Bibilii bidɔɔbilii bayi la are ba zaa taa la malifare, kaŋa su la sengelɛnte ka kaŋ su sogyɛare kparoo, ba pillee zie k'a zie le o kyɛlee kyɛ ka ba zeŋ o kyɛlee, a onaŋ na naŋ su sengelɛnte seɛ la toraza zeɛ.

Noba arɛɛ la ba ti la kuribu wogi wogi kaŋa ba su la bonzeere a vɔgele kpawo-peɛne, a kuribu ziiri mine e na sɔgelɔ ka a ziiri mine e dɔre ka bompeɛne peɛne be a zieŋ ka bonzeere bebe a noba meŋ e na dɔbɔ ba e na noba bata.

Naasɔɡelɔsɔɡelɔ naa waa yaɡa a taa eelɛ kaa ɡɔreɡɔre ɡbeŋne dɔɡele la a naasɔɡelaa zuŋ ka moori bebe ka a ziiri mine ko kyɛ ka a mine ba ko.

Va sɔglɔ sɔglɔ arɛɛ la yaga yaga lɛ a ngmaa gyille nobɔ go go la be a va sɔglɔ sɔglɔ zie ka ba maale zie gyile a va sɔglɔ kaa nobɔ go go a ti ti taalɛ ba tuŋ la walantenboote.

A die veɛlɛ la yaga, dakogiri, dakogi zenee be la be, tabol be la be ka boma dɔgele a tabol zu, dakogi zenee mine tɛɛtɛɛ meŋ be la a die poɔ k'a die kɔnte kɔnte veɛlɛ ka vaare be a die poɔ ka kapuri bebe.

Nobɔ su la bonpeɛle ba mine bata teɛ la ba nu a tɔgle a bipɔlee kaŋa naŋ ti bone dɔgle a tabole zu kaŋa taa la bonpelaa kaŋa o nuŋ a tabole zu poɔ boma pare pare la a tabole zu kaa boma mine biŋ a o lombore kaŋa.

Bibiiri bayi bebeŋ ba zeŋɛɛ la kaŋa zeŋɛɛ dakogi zu ka kaŋa zeŋ a teŋɛ ka kaŋa de o nu dɔgle a boŋkaŋa zuŋ zukɔɔloŋ bebe la amine e la sɔglɔ ka amine meŋ e peɛne ba zaa su la kpare peɛne.

Pɔge arɛɛ la, o su la kpare zeɛ, nasaal pɔge la, o de la bone na tenaŋ maŋ yele yɛlɛ aŋ yire yaga yaga lɛ a eŋ o, a tɔgele o noɔreŋ, noba zeŋɛɛ la yaga yaga lɛ kyaare a pɔgɔ, dɔbɔ ane pɔgebɔ la kpare sɔgelɔ ka bamine su mine kpare peɛne ka bamine zukɔmɔ pɛle ka bamine zukɔmɔ soɔ kyɛ ka pɔgesaraa zeŋ a haa o noɔre a tɔgele a pɔgɔ.

Noba la zeŋ, pɔgɔ bebe la ka dɔbɔ bebe ba zeŋ ti la bompeɛne peɛne mine ka kaŋa are kaŋa puoriŋ a su bonsɔgelɔ a kaara bonna banaŋ erɛ, ka tabol bebe ka ba zeŋ, ka kaŋa zeŋ dakogo naŋ wuli ka nembatoɔnaa la a zeŋ o zu k'a daŋgoɔne e peɛne.